o fuɗnaange e hiirnaange rewo e worgo min ngartii ɗoo hono garal ngal min ngoowi ɗoo arde hono kumpital ngaynaaka e joljole mum kala ko joli tan tawii no ɓamtoree nanngu heen ɓamta leeñol ngol en njoldat he ɗuum kaw Doulohay haa seeɗa haa naaten en * toɓɓere ndee

merci kaw Doulo eey aɗa anndi ɗum kaw Doulo ko ɗum ko ko <hesitation> foti toppite sabu ko ɗuum ballondiral sabu majjiraaɗo o yiɗi tan ko yiitude te kaake so majjii njanata tan ka ka ka poɗɗo majjire ka ka ɓayde kaake njanano ka kaake noon yo joom kaake o o mo ngannduɗaa kaake gaare mum haaɗi gooni majjuɗi mboɗo foti jagguirde so tawii no kam majjiraaɗo ɗum ko wondi ɗon omo yiɗi yo ɗum jagge <hesitation> so mi jaggiino ɗi maɗi mbiye ɗi ɓuriino ni ɗum ɗum alaa ɗum alaa ɗo darii sabu woto haɗ ma jaggu sabu taki won hoto ɗum haɗ ma jaggu so ɗi mbawiino ar' heɗin gondi wonɗo cuɓɓitaako jomum eyi hay so hay so neɗɗo majjiraama teemedere nagge walla teemedere mbaalu hay so a a yiyii heen cappanɗe joyi walla cappanɗe nayi majji noon ko laabi nayi jaggu jaggu ɗi tan sa jaggiriiɗi sabu Allah tan ma a yaltu heen sabu Allah sabu ko ko ɗi majjuɗi tan wadde wonaa aan oon woodi tawra jagguɗo ɗi oo wonaa aan tan waawi sabu kala jagguɗaa kaake hannde chef de village so ne ɗoon walla conseillé omo ɗoon walla ko wayi noon heen ɗon ɗum so yettiima he ɓe kolluɗaa ɗum ɓe jaggii kaake naggam ko ballal jaggiraaɗe haa joomum ɓe ara heɓa ɗum no haanirta ni si en mbaɗii ɗum e ndeer yonta he e ndeer liggorɗe tolni ɗen tan ko heewi maa ɓe ɗum mbaawi ɗum wallonndirde kono noon yiyii no ɗum saliama jaggu mbiɗo waawno ɗum suuɗ kono ko naggam taknoo alaa alaa ko foti taka mbaasa woppu kaake njiyaa kaake ɗee suudu ngopaaɗe ɗe njaya hay dara o fottita eeyi wadde noon so tawii ɗum wayii noon kadi majjirteeɓe ɓe mo ngannduɗaa hoorema kamɓe ne ko majjirteeɓe si tawii a majjiraama kaake maa si ko ɗe sappo a tawii neɗɗo omo maa heen jaggani nayi walla joyi jaggu heen tan ɗaɓitoyaa tigi woto addan ɗum heen ɓurii nii naggam naggam ɗo mo tawmi ɗo haydara naɓ joyi ɗii tan ko ɗi sappo ngonnoo aan jigii ɗi aan faggiɗi walla ko aan jibiniraaɗi haa ɗi poti noon ɗi majjiriima saka oon mbo yiyaanimo wadde kaw Dolo ha seeɗa inchallah

Allah waɗi ko juulɗo Allah hocci moftanmaa wadde ko ɗum woni ko sohlaa koo kono so tawi huunde majjii a waɗi feere haa majjiraama ɗi mbaɗii feere haa Allah waɗii ɗi ngarii e joofde e am walla ɗi ngarii joofde e maa Mamadou Abou jaggu walla no mbiiɗaa nii ko nokku fof mo ngarɗaa ko waɗi mawɗo nokku fof mo ngarɗaa ko waɗi mawɗo so waɗaani conseillé so waɗanai <hesitation> maa waɗ chef de village o kam il faut ko village o kam waɗa ɗum walla mawɗa wuro wona oon nokku walla imam wona oon wuro jooni mbiya ɗuma yeeyi so a addii tottaa ɗum limee haa annda no foti mooftee si waawa moftude tottaa o lima waɗa ɗerewol mum moofton te kadi Mamadou Abou sa ƴeewi hannde hannde hannde hannde o nokku hannde baɗɗo humpal sabu portable be ɗi nii dammaaji fof ɗi njogiɗaa kala ko mbawɗaa heen huccu so a weddiima numéro téléphone seeɗa tan njiita teydi noon e kaalirɗe ɗee ɗiinin ɓaade kaalirɗe ɗee tan ɓuri newo kadi yimɓe ɓe ngaccita hakkillaaji mumen kadi e kaalirɗe wona heen wona heen kala ɗo haalirde woni jokkonndire so ɗum alaa kala ɗo neɗɗo woni tan yo jokkonndire e joom <hesitation> numéro téléphone sabu so a jokkonndirii e mum tan so a jokku noddii seeɗa tan wodɓe jaari tan ma wood biiɗo <hesitation> a ɗina ɗo waɗi ɗum fof mbaruɗen ɗum ko haa jam dañee ko no e ndeer ɗum kadi Mamadou Abou <hesitation> yimɓe ɓe heɓe njogii caɗeele ɗo ɗo mbiiɗa ɗo ɗo mbiiɗen majjo neɗɗo hocca addana ɗum caɗeele sabu en njiyii wadduɓe heen haa kay ɗum wonoyi njoɓdi haa ɗum wonoyi clamé haa ɗum wonoyi dabare e ko nanndi heen e ko nanndi de jaraani ɗuum waade ɗoon ko ɗum huunde nde nganndanɗaa hoore maa Mamadou Abou jarani acca hakklle no feewi no feewi ne wonaa seeɗa ina hina addana yimɓe caɗeele dal to baŋnge majje too ɗoon ndippaa ɗoon fotde no yimɓe ɓee poti waa ɓe gacce heen hakkillaaji mumen no feewi no feewi no wonaa seeɗa sabu so a wiyii aan a waawa <hesitation> a beewaa haa haɗa hoore maa majjireede wadde noon mbawaa waas yananeede kaake kam so majjii jaltii e wuro njaltii e joofnde tan naatat e joofnde kono noon hina addana yimɓe caɗeele no feewi no feewi ne wonaa seeɗa kono noon haɗata tan yimɓe ɓee yo neɗɗo huccu Mamadou Abou ɓesdata ɗon seeɗa hakkunde majjiraaɗo e majjuɗo o majjiraaɗo o e koccuɗo o gooto fof jikku o foti heen jogo a moƴƴere nde o foti heen jogo sabu woɓɓe kulata heen tan ko ko caɗeele gonɗe ɗee heen aɗa anndi ɓeen ɗoon ɗiɗo wonko woni hakkunde mumen no koccanɗo o yo jogo wakkilaare oon yo jogo wakkilaare eeyi ɗum mbiɗon ɗum jaggat tan jagga ɗum sabu Allah ɗum woni wakkilaare ndee kala ko tawimi heen mi jaɓrii ɗum sabu goo <hesitation> majjiraaɗo oo fuɗɗii kasaara fuɗɗii ɗum naarude ko ñannde majjiraa ñannde ari yiyaani nayi walla yiyaani baali walla yiyaani beyi mum ñaando kam a kasaara kam salminii ɗum heddoo ko est ce que maa <hesitation> yottoyoo walla mbo yottoytaako wadde aan nene so a tawii a majjiraama a tawii banndum omo ma jaggani kaake mais ɗum gaynaako hono ma jaggani tiinno woto woto addan ɗum laayaɗi wii ɗum tan nde ɗi ngari ma tawi ɗi ngonndaani nganndumi ɗi ɓuriino nii gaa dee ɗi ngiwtino rewontoon haawnaaki njiyaa ɗi kayɗe kadi de yeeɗi tan yiyata ɗum kono neɗɗo jagganmaa kaake jaggira ɗe sabu Allah sabu ko gaynaako ko a gaynaako janaa e mum tan miijiɗaa ɗum luggi tan tawii weltima naggam wi yo yaltinane pour yiiɗa moftaɗi to noon dee ɗum huunde welnde noon wonaa huunde ɓurde aan majjiraaɗo o hono ɗum wayata taw sobo wonno jam muɗum hobo suuri ngaddanaa ɗum ngaddanaa ɗum ɗon nootoyogol tan woppa liggey mum kam ane majjere hene waawi tawa ko jaggunooɗo kaari de keɓano tan dawa aynoya kaake mum kono noon kaake ɗe ɗo huccunoo ɗo jom ɓe addanii ɗum laaya haa ɓe jehii to mairie eɓe mbaawi immaade to meer haa ɓe njawtora département haa ɓe njawta ɗo goɗɗum e goɗɗum haade wadde wonti looro ka nanni ɗum e duwaw sa yii kake juhima ɗum tan a riiwat jawta min ko noon goɗɗo ko noon taw mo ɗe ndi yewteten boom jomum en so ngarii en tawat ɗoon tan kono oya ngaddannooɗo oya ayola hecci hanki kanko tagi enen fof kulɗen ɗum wadde ɗum taki neɗɗo kala komo liggoo woto ƴeew ɗum tan hoore mum tan yo ƴeew ɗo keccim micco yeeso mum sabu kala ko ɗo ndewnoɗaa maa neɗɗo rewde ɗoon walla taw neɗɗo rewdanooma ɗum ko adi yimɓe ɓee kala ɗo ɓe tolnii yo ɓe ngartir kakkillaaji mum e ndeer liggondirgol e ndeer kadi jawkal hee ko ɗum jawkal tan koko majji ko jawdi wonata koccuɗo ɗum o hocci ko jawdi wadde gooto heen fof yo monnu yo monnu hakkunde mum e Allah e ko liggotoo koo koccoowo hoccira sabu Allah tawde o jaakima ɗe no ɗe mbaawno fof o wi jaggira tawi ko ɗum sabu Allah ƴeewa ko heddii koo hawnaaki ko heddii koo holli ɗum ko ɗumen tawi eɗin kedde yiide tan maaɗum hollu ɗum goɗɗum kaw Doulo ko ɗum tan ɓesdannoomi heen

haa jooni ɓeen ɗoon ɗiɗo ko fotɓe wallonndirde ko ɓe poti koo wallonndir fof noon ko koɗɗo oo foti ɗon wallu egguɗo oo sabu ko taki o koɗɗo oo foti ɗon wallu egguɗo oo so egguɗo oo immiima hannde homo eggi rewata tan ka seena ɓolo nde yahata nde yaha haa hebtoyoo gese ɗee fof ko worgo yowtoo noon si ko yowtiima anda ɗoo ko ngesa woni ɗoo yiya taw mo waawi ataka ɓe ndewa ndeer ngesa taw o tinaani oon jamaanu kadi tawat kaake ɗee ɗi cohli yortude njortugol nii no cohliri nii so a inni hannde kala ko soɓɓitii ronto ko worgo oon jamaanu noon so ɗi puɗɗiima meemde huɗo hecco ko kala ko soɓɓitii toon kadi rontoo ko reewo hakkunde ɗum heeɓoyde reewo noon ɗum rewata ko ndeer ngese kadi joomum en ɗeen ɗon ngese ɓe mballitoroo muñal mballitoroo ndeenka mawka ndeenka subaka ndeenka kiikiiɗe ndeenka jamma ndeenka ñalawma sabu ɗum ɓooyataa ɓooyi kottugol ɓooyi ko fof ngo wawa jeelu balɗe sappo balɗe sappo e joyyi balɗe sappo e nayi ti reewa tan hanti njaltii ngese ɗee sabu ko ko taki ɗum kaw Doulo o hina waɗi ko nganndanɗaa hoore ma <hesitation> kala ɗo ɗum ñawndatnoo ñawre ɗaa kala mo rewi ɓernde mum walla ndewɗaa jikku jikku maa kala mo rewi jikkum en tant que hakkunde ngesa e kaake ɗo kam so natonndirii tan ngesa e jawdi so naatonndirii taw wonaa ɗi ɓuri jawɗi ndi mbadduɗaa ndi e gawri ndi tan coow waɗat wadde noon mbawɗaa waɗ tan coowa ko ɓiraa nayi hee walla baali hee walla beyi hee ndentindinaa gawri ɗo nde kam so waɗii ko jam ɓolo kono so ɗum alaa so ɗum rentiti hay si ko balka coow waɗat tan sabu ko tagi ɗum tawat ko woodi heen ko yakki goɗɗum wadde noon il faut yimɓe ɓee ngartira kakkillaaji mumen te neɗɗo homo foti ƴewtindo <hesitation> bonnande koko reenetee huunde ne moƴƴa andi <hesitation> mawɓe mbiyatnoo ƴiiƴam ullunndu moƴƴaani e wuuro kono noon ɗun moƴƴaani e ullunndu wadde noon si tawii wonii neɗɗo ardii e maa kam omo wondi e famɗere hakkille mum omo wondi tampere mum omo seeɗi seeɗi le laydi ɓalndu mum hoɗum wuli jaw homo hortii an haad taw aɗa heddori hakkil seeɗa mayonndiree tan haa yawta sa hettima tan reewa ɓaade hettima hanti reewa tan wonno ma artoy tan maayonndiree tan haa jillumaa a yaltire mum tan hay so kake ɗee pecciti ngese mba woppu ɗe njawta tan sawo laygo ngo ngo bonnataa bonnataa haɗata gerte ɗee walla gawri ndii moƴƴu haɗataa woppu ɗi njawta tan ndeena ɗum jarii bom hay so neɗɗo waɗii obligatoire tan waat famɗa hakkille mum tan wiya hobo yawta mo mbaddat moral tan haa mbo par ce que nayi ɗii maa ɗi ngoowtu laawi ɗi njalta ngesa mba

sabu so a reewi tan mbaɗaa heen ko ko nganndanɗaa hoore maa maa ɗum so ɗum moƴƴema ɗo ne ma wood ɗo ɗum bonoy e ma sabu kala mo waɗi bonannde maa bonannde nde wonɗon ne fadmaa eyyi voilà eeyi kadi so tawii kadi neɗɗo ne immiima o immiima omo darnoyi jawdi mum haa a tawii neɗɗo o darna basaale mum aan nene anndu aan ɗum ko cikkuɗaa ko ɗum ittumaa to to wuro maa rumde ngo wuro haɗa waala lees ɗe haɗa ñalla leesɗe aɗa sohli yo ɗum hiis aan kam ɗum a dañii ɗum kala ɗo tolni ɗaa haɗen waawi yiiye o ne mbo tiimi ɗee ɗoo basaale walla ɗii geeɓi gerte walla ɗi geeɓi masara kam hono heen sohli darde gootum aan nene yo won no ngarduɗaa ɗoon walla aan ne mbaawa heen no neɗɗo yeeso nayi ɗii keednaa neɗɗo keeci nayi ɗii so ɗi so neɗɗo wiyii yuurna ndeer taraaki yo ma jom ngesa o ar hollo ɗum ɗo yaltirta

hawre mi wii tan balluɗomo o dewɗa sabu haɗo ni fewnani hoore maa haa feewi haɗo ni bonnana neɗɗo anne jom hakkil kam omo foti waaw reeno ho no ɗee ɗoo geɗe sabu <hesitation> ɗum ko tawɗaa ɗoo haɗum miiji bonnu koko feewna ɗum ko tawɗaa ɗon wonko ɗum reeni haa wuro ngoo ne hoɗi ɗoon duuɓi duuɓi kamɓe ngo wuuri tan ka ɗum te aan ne ɗum ko cikkuɗaa ko a cohluɗo heen wuurnir galle maa nayi ɗii baali ɗii beyi ɗii pucci ɗii auto ji boutique aaji gese ɗee kamɓe fof ko wuurni gotum tan ɗaɓɓata wadde hay heen gooto si ko waawi o fotaani bonnan goɗɗo so tawii omo jogii kadi miijo <hesitation> miijo noon hakkille noon heure fof mo naftoraa heure fof mo nafa hin jomum liiñi joomum surtout hakkille hakkille kam kala tan ɗo nafaani he maa an loori <hesitation> wadde noon kaw Doulo jiɗɗen wiide tan kala ɗo neɗɗo tolnii yo artir hakkile mum te ko so a ƴeewi sao kiisi tan dañƴaa to poɗɗa rewde gesa fof mba gimmmiɗa toon jabɓanɗaa pitidɗa ko joomum ko gaynaako comme aan gaynaako comme maa te kam nde ceccelle ɗee mbaɗi o hommbaani o roogi rewde ari gay rumnani en ko hombaani rondi kam wondu heen tan gesa mum haa ko tawata ɗum ɗoo fof tawa ɗum wadde ne woto en bonna enen wooto ɗumen enen tinna ɗo hitaande fof waɗi nii surii gaa o wiyi ɗoo o rewata force nanngam nanngam wonti ɗum wona caɗeele haa ɓooya wooda ko yalti heen peelori ɓolo pelori ɓoole ɓoole haɗa anndi kaw Doulo neɗɗo si tawii o woni o immiima homo sukke jawdi mum yo ido yo ido <noise> miija hokkunde mum e joomum adi koo fof kala ko haɗa golla e aduna miijo hakkunde maa e joom maa a yiyi so aɗa miijoo hakkunde maa e joom maa tan tan hanti ko heewi aan a <hesitation> a fadtaa haa mbiyeɗaa a fotaani ɗum waɗ tawata haɗa anndi ɗum fotaani ɗum kono kala ɗo ndewɗa tan yidde maa nde e e <hesitation> e programme hoore maa o ɓolo njejjitɗaa hakkunde maa e joom maa tan ngaamtaa waɗ ko jaal diccotoɗaa walla ngaamtaa waɗ ko yooɗaani e ndeer leñol hee walla mbaɗa ndeer ko yooɗaani e ndeer rendo hee wadde kaw Doula ko ɗum tan ɓesdatnoomi heen

ɓa selli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 <noise> oo de ko ko Modou Pouy wiyetee awo mi nanii nde kay mbiɗa salmina Mamdou Abou kadi ma salimina Abdoul Mbaye mi nanii toɓɓere ndee kayi toɓɓere nde ko mbiɗon ko heen tan ko goonga kono min kam jaggumi tawdo neɗɗo omo jogii kaake ma mbiyaa wonaa nii fotnoo ko ɗum famɗere hakkille tan neɗɗo kam maataw hoccataa sappo ñaama heen joyi moofta joyi o o waasamo woppu eyi poɗɗo heen ñaam kam so ñaami woppat jaggat heen ko sohli koo woppa ko heddii koo yaha min dal ko ɗum jaggumi hakkille am eeyi heddotoo noon kam ko laayɗaa koo tan neɗɗo mo hoolaaki kam waɗata ɗum tan heddotoo kam ko wadde ko tawat taa neɗɗo ina jaggi kaake ma mbiyaa wonaa nii fotnoo ɗum tan bonni ɗum eeyi kono kala njiiɗo kaake jahoowo kam haɗum woni gaynaako so a anndi so a jaggi ndiga ko heɓataama heen kam a waɗat heen jaggaaa heen mais min kam ɗoon tan woni heen yiiɗe am

eeyi hakkunde remooɓe ɓee e aynaaɓe ɓee kadi aduna kam ko muñitiral tan woni heen eeyi ko mbiiɗaa koo ne woni ko noon hakkunde <hesitation> hakkunde gese e ngaynaka ka kala ko waawi heen wonde gaynaako o ɓuri fof tiinno sabu ngese kam tawoytaa eeyi woni ko noon neɗɗo nehhi ne ruudan tan tawtoyaani sabu enen fof eɗen nganndi ngaynaaka neɗɗo kam so jogdima kurukale e kake goɗɗo so yi mi tooñataa ne juumii ma tooñ eeyi heddoto noon ko muñinndiral ngal hannde Abou wiyi hol sabu kaake kadi so njani e maa kadi gaynako so yii holliima ko famɗude hakkille hay si on kaɓii si on kaɓii heen walla so a gaañii ɗum maa demgol maa tarde u eeyi ne ɗum ne so neɗɗo holliima heen famɗere hakkille aɗa waawi waɗ seesa tan yawtu eeyi so taganaɗo bone kam ɓooyi ɓooyi ma yaltu eeyi mbiɗa salmina yimɓe fof
Pouye
a yaahi minne a salminama
eeyi salmitimama moƴƴii a jaaraama

ɗum ko goonga

salamu aleyka mbaɗɗon tampere hono dental radio ngal Ɓolde mbaɗɗon coono haɗa yetta Sow o de ko Ɓoulal naajo tan Dia <laughs> eeyi eyyi * eeyi mi nanii toɓɓere ndee heen hende heen jaabi eeyi mbimi neɗɗo so moƴƴi sikki a arii e nokkere haɗe eggi a tawde tan ko joomen gese maa taw ɗoon joomen foti naamdaade hoto poɗɗa rew sa rewii dongre tawɗaa yimɓe eɓe mbaɗi ngese mumen haɗa footi jarɗude namdoo mbedda mbaasaa lummbu ladde saɗa hakkunde mbedda mbedda kam mbedda jeyi ɗum ko ceeɗu eeyi oto bolluɗe e girgo yawtii ko ɗum nene tawde affaire kaake majjatɗe e an han han moƴƴi si neɗɗo majjiraama yeeyna jaɓa yeeynu eeyi tawde so aan majjiraaɗo kaake jaab taw ƴeewino he jeyna suuɗo tan mbaɗa tan miijotoɗa tawan weññoyi eeyi sabu <hesitation> miijotoɗa an haade kake majji hana * aɗa foti wiide aɗa foti wiide déclare kaake maa kala ɗo ɗe mbaawi yiiyeede njaggee sabu wona aan ari neɗɗo fof kalnoɗo ɗum fof kal kone mbawa rende jogii ngardiɗo ma so a majjiraama aɗa waawi noddu maire mo toon mbiyaa ɗumen majjiraa kaake nanngam yeeynan amen walla walla ɗum * mbiya ɗum yeeynan amen walla * eeyi si ko siki fuggaama nan kam ɗe mbaɗaama déclaré kala ɗo ɗi mbaawi jaggeede maa ɗi ngartire walla ɗuma ɗum paamee ɗo ɗi ngoni eeyi si affaire gaynaaka kaa ne ni ndeen ni ndeenirtaa kaake ma ne reenir noon kaake neɗɗo e dow gese neɗɗo hee eeyi par ce que sinno neɗɗo neɗɗo jogii kaake waawaa huul gonɗo suka waawaa ɗum hakke ko ndeentuɗen tan Allah jaaraama noon on jaaraama

eeyi

eeyi e ko ɗoon a ko ɗoon toujours ko ɗoon woni muñal ngal ɗo ɗo kalten a ñallidii e kaake gila subaka ñalawmaaji ceccele ko juɗɗi ndawda heɗi gila subaka ngonndaa heen ñallaa daro ñallaa daro haa naange muta joni hendu mbawa tal uddete leloɗaa ɗaanoɗa kaake ɗee ko ñalluɗaa ko ala hen fof kañƴe ɗe kaaraani sabu ɗe dañaani ko ɗe nduri ko ɗe kaari ko hooleɓere eyyi e ndu jeeyi ɗe jaane ɗe jaane ngesa puɗɗii ma ƴeeso ɗon kam haaba haaba hecciɗi bonnii mba haa ɗi pinii ndeer ɗon siko joom ngesa ngoo arii tawata homo wondi e nguleyki ndi nganndanɗaa ko hoore ma sabu ko bonnanɗaa ɗum ɗoo ko bonnanɗaa ɗum ɗoo ko yaakar mum ceeɗu garoɗo haa huuɓi eeyi aan nene ko a ñalluɗo daro a soɓi kaake maa coɓitiima ɗi tooñii haɗa anndi a sagginaaki aɗa ɗoyngol ɗoyngol alaa ma joob alaa jeyɗo teno waktu nde ɗum arata ɗum feerat taw neɗɗo wiya annda ko a ɗaaniɗo wiyee eeyi mi ɗanaaki mbiya aɗa ɗaano tan haa tawaa a ɗaniima wadde noon ɗon gooto e mon fof omo foti artirde hakkille mum surtout noon aan joom kaake ɗe aan oo mo nganndanɗaa hoore maa kaake ma bonni ko neɗɗo yaakornoo fof eeyi kam kala ho waawi ɗoon boom ɓernde mum sukka haa laaya ɗon ko fotaani laayde kono aan kam eto yoɓi tan siike hay so yaafimaama wiyi yaafiima yehi ɓuuɓtii o wiyi o yaafiima haɗa foti ƴeewde ndeer kaake hee huunde waɗnde maanaa njeeyaa nde ngara mbiyaa ɗum jaggaa ɗum eeyi eeyi

mbiyaa ɗum hiin ɗum nde nde Ba baɓe keewaani so nayi mbaalii e ngesa so ɗi ngartii so ɗi ɓiraama hene waɗi yimɓe njaɓataa ñaamde kosam ɗam on ñaade kam aɗa andi Ba baɓe

ɗi nayi hannde kam ɗi mbaɗi kosam eeyi kono nayi memiino gawƴal neɗɗo tan ɗeen balɗe fof jomum en njaɓataa wiide njara kosam ɗam wadde ndeen ko wood no waanoo won kakkillaaji ɗi ɓe njoginoo ɗi njiida hakkille eeyi hannde kam ko yo yaw heewa tan eeyi yaw no mi hebbina yo heew tan kanko kam ko yo heew tan eeyi yo heew noon kam i ɗum kam ko o ko yimɓe won ko nefatnoo won ko ndeenotonoo won ko ngañatnoo kadi jomom ɗi ngomno haa kadi neɗɗo hay so a tooñii neɗɗo so a tooñii neɗɗo haɗa jooɗoo waɗa dure so a yiyii ɗum tan a turoto sabu toñangge nde tooñɗaa wadde ko juumnooɗo hannde noon so neɗɗo tooñii neɗɗo faarnoto eeyi bakkoo jooni noon e ɗum wawde noon wah fof e pour toujours de neɗɗo kaw Doula yo artirat kala ko mbo golloo yo artir heen hakkunde mum e joomum kala ko hombo waɗa yo miccoto joomum so aɗa miccoo joomum kadi miijoɗaa kadi ne o aduna ɗum wonaa ko hoɗaa ko ko rewaa tan wonaa ɗum wonaa ɗum wonaa ɗo siñcaa dee ko ɗo rewaa tan ha haaɗe dow rewanoo foto micco ko moƴƴi micco ko moƴƴi haade ƴeewtindo kala kaɗa waɗa kala kaɗa laaya ƴeewaa ɗum kala ko haaɗa waɗa ƴeewaa ɗum sabu ko taki ɗum kadi huunde ndee ɗum ɓooyaani te noon to roondato kam hene ɓooyi wadde noon

eeyi eeyi sabu so a ƴeewii hannde kaw Doulo si ko a tamii a wondii tan e sefre maa nayi ɗo nayi jomum mbiyetee ɗi kanum ngoni jooɗɗi woni busoraaji mbaɗa tan koraali busuraari e ko wayi noon ngondaa nayi he hiɗi ngooni aan jeyi ɗi welmaa fof ɗi ndoondoo haa ɓooyi ɗi mbatta tooñde aan jooni haa jaggee toñannge hee wadde a miccaaki ɓooyata nayi ɗi ngonta nayi goɗɗo ɓooyataa tan goɗɗo jeyoya hanti on kam heedi senngo so goɗɗo jeyii aan a wontaa ɗi hanti jeyi wadde noon hakkunde ɗoon e goɗɗo jeyi ɗi kam maa a tiinno mbaasaa kam hay so a waawaa heen kam sakkoro a waawaa heen muddore mbaasaa toñrude

ɗum hono neɗɗo lijitirta ɗum ko ɗum yaakori ɗon ngonataa caayca kono so a yaakorii ko a koɗiiɗo ma won na a waɗaani wadde noon pour toujours gaccen kakkillaaji men e ɗum geɗal gonngal ngal toon mi waawaa toon woɗɗoyde neɗɗo woodi ɗo <hesitation> ko joomen gannde en kamɓe keɗii ko mbaawɗen wiide ko yo en tiinno mbaawɗen wii ko yo en muuñ mbaawɗen wii kala ɗo neɗɗo toolnii yo yo yo waɗa ɓernde mum he jaam eeyi haɗa anndi Daouda ndoondo ɗaa ngesa ma ƴettaa <hesitation> ƴettaa haɗa roondi ngesa nawara fetel e ko feetel ɗaɓɓoyi ngesa * e haydara feetel daadol kuure kam ala ko ɗaɓɓoyta ngesa hade haɗon yaha kono aan nene jooɓaaki jam jahatɗo ngese jaale mum ƴettat heefa haa laaɓa tega charette tega heen bidon mawɗo wadda heen tenngaade mum wutte ceekiiɗo to becce ñalla rem haa ɓalndu wula so kaake ngarii wiya ɓiyum walla miñum woppu pucci o dog riiwoy ɗeya kibbito so ñallii toon haa kiikiiɗe oon wattu so hootii alaa ko luttata ɗum toon sabu jam ɓolo jogii kono njehen ngesa mbaddaa heen flêche gonnduɗaa gonnduɗaa daadol ko are ko guerre njahataa jaraani kaw Doulo jaraani ɗum kam woto woto kamne waaɗ jaasi e ndeer wutte mum omo ɗaɓɓa omo ñaayi yo waɗ feere nayi ɗi koota tooɗi woto humtiroye haaju

so tawi lamdila tan a yiiyat mbedda aɗa anndi daawol jaggi machine aan kaw Doulo ndemoowo oo enen fof eɗen ngomi Allha kono ndemoowo ko ko gomi Allah elle tan <laughs> dawɗo tan jaggi machine waɗi ba puccu loggi heen on on kala ɗo ngarɗaa mum calminɗaa ɗum poɗɗa salminde mbedda ɗaɓɓatmi maa o holluma hono hon heen fof e garal ngal kaw Doulo garal siko yooɗi tan

ɗum taki kala heen huunde fof ko njiiɗa so a yiyii hene waɗa ŋat ŋat tan garal ngal ngal ngareɗaa ngal a yiyii hay hay salminaango won no wayata

eyyi tan eɗen mbaawi wiide o waahi ɗum waawnoo walla kadi notoren ɗum no feewaani eeyi saɗa arda anndaama a anndaa ɗum arda mum dalde ngardaa e mum hakkille calmonndiron jammonndiron minen de kala haade min ngimmii ɗini e *faalo ɗo taccirte tan maɗum jaran ɗum kam jorɗoma jawta kam ala ajoot sabu mboɗi aawa ni ɗum ko o aawata anndaa mbele mo ɗum fuut beey ɓeytoto ɗum toon to miijete ene woɗɗi o aɗa anndi o yiɗaama suur noon wadde noon kaw Doulo pour toujours yo ɓe ngartir kakkillaaji mumen ɗii e jam ngannda noon kala ɗo neɗɗo yooɓii jam kala ɗo neɗɗo yooɓii jam alo alo o ɓoccitiima kalaɗo neɗɗo yooɓii jam jam tawa ɗum toon yo yimɓe njooɓo jam ngartira kakkillaaji nayi ɗii gese ɗee yimɓe ɓee gootum sabu kala mo yeeyi ɗo ngaari codoyaa gawri tawi a remaani walla codoyaa masara wadde noon ko ɗum <hesitation> huunde ko ɗum gotum gese ɗee ɗe ɓennda kaake fof dañen jam ndeeƴen kadi ngusten ngusten a yiyii hanki gorko finatno dawa tan dadoo wammbaaɓe heɓe ɗum koɗan o yaha o haɓee ɗum natti eeyi ɗum woni ɗum ɗum woni haɓee yaha addane waɗanee bannda fonda tawa o waɗi ko ko boni ƴeew tan dawde haɗa hoɗanee hoɗum miije waat war neɗɗo naɓaa jawdi mum jooni oon bone fuu ƴeew tan oon liggey mbaɗata ɗum miskiino won joginooɗo han wiyeE ko O woni ɗoO gorko o kay ko majji yanke ko boni waɗatnoo tan on kay wona mbaɗatnooɗo war neɗɗo naɓaa jawdi ɗum woni wonde gorko ɗum so a yiyii so a horiima faam innde ndee tigi tigi ɗum wiyetee keefeero oo wonaa juulɗo neɗɗo warataa neɗɗo naɓa jawdi eeyi watta ɓiɓɓe maɗa anndi ɗum ko bone wadde ɗum ko majjere woni ɗo ɗum noon mo annda haa hannde so nanii ɗiin kolli o okkira heen gaari alaa so a fellitii okkude gaari a waɗat feere mbaɗana jannga jannde innde Allah hende layee haa hiira ngokkiraa ngaari a faami nganndaa ko ɗum woni nganndaa ɗi gayi kala ko no kaari waɗi nii kaari jaaje holla ɓerɗe haaɗo baggee tan hokkira heen ngaari aɗa anndi jayngol nokka hokku ngaari ɗum kam bone bonii ɗon neɗɗo waawaa ɗo waɗa glace nokka wadde kaw Doulo haa yeeso seeɗa

bisimilla monsieur bisimilla monsieur

mi salmitimaama mi juurimaama

sikka ɗon <hesitation> ko desnat mi ɓe tan ko adi ko fof do ko wattidi ko yo yimɓe mballonndir muñal ɓe ballonntira muñal muñal tan hantite woni fof surtout wano ɗee ɗoo geɗe dewɗo ma homo yawta muñal ko ɗum moƴƴi koo fof ɗum ɓuri moƴƴu tan ko dewɗo e ma o omo yawta ɓooyaani yawta eeyi o ko ɗum jawta muñanaa ɗum tan o waawmaa waɗ fof haa o yawta e kam nene o muña kam nene kalane kadi ni henna ni ni tawruma ɗo koɗɗa kam ne maa wood tawruɗo ɗum noon wadde il: fra faut: fra kamɓe fof ɓe njogoo muñal eey en tout en ngonaa geɗe heen keewɗe ko taki eɗen ɗe eɗen eɗen mbeytoo tan tolni ɗen fof ko fof ko ndeer men tan wonata e en tant que ko ɗum ko ɗum mbotu uji <hesitation> ko siko innaama tan nginneɗen hay so tawii en nganndaa neɗɗo o so innaama tan o o ndenten e mum yettoode walla ndenten e mum ƴiiƴam tan ko kam ɗum taki eɗen ngullitoo geɗe ɗee ɗum taki enen pour toujours ko njiɗaten tan ko ko yo ɓe daañ jam dañen jam sabu carte neɗɗo waawaa dañde jam yonto mum dañaani jam eeyi sabu a yiyii yimɓe yontidaaɓe hay so tawii on njiidaa boom ko woni hay si on njiidaa ɗemngal en tant yonti yonto yonto kam ɗum ko ɗum ko ɗum ko ɗum huunde ko ɗum huunde tiiɗnde huunde renndaande noon so waɗii heen ɗam ŋakki tan ɗum heɓoyat ɓe kamɓe fof wadde noon mbiyeten yimɓe tan ko yo ɓe tiino e jawkal hee ɓe tiɗnoo e ɗaɓɓe hee ɗaɓɓere woto ɗum yeynimmi yedde taw ɗum yeynimma e ɗum takma wojjayi kala mbo haɓaa noon kaaɓaa kala mo haɓaa maa a haaɓ <smacks lips> wadde noon ɗum taki te noon ɗum alaa ko Pape layii ɗoo jooni o laayi ɗum en njiyii maire joueur en njiyii maire kono maire: fra kaɓeteeɗo tan <hesitation> waɗanaa médialle d' or tan tan wiyaa o ɗo kam ko ko boni tan waɗata ar waɗani waɗane médaille o oon alaa wadde noon kala ko alaa médaille ɗum moƴƴaani a faami kadi a yiyii hono kilifaaɓe diine ɓee ko wayi non gila taaniiɓe mumen haa hannde gammuuji ɗii ne njaha carte mumen ɗene photo je memen ɗi gure ɗe ɗe ɗi ɓesɗo ƴeew so a arii han Tivaoune maa a taw hene ɓesdii so a arii han Touba gila borom Touba tawataa ko no ɓesdii haa hannde ne ɓesdoo wonno ko diine woni ɗoon kala wuro ngo diine woni ɗo ngon ɓesnii Daka e Boubou Arɗo Gualo en Guéladio en a yii pullo a yii a meeɗa yii gammu mumen yiina juuma mumen hay mbambaɗo inna ɗooɓo feere mbaɓa yii elle alaa ko ɓe ngoppide de wonno ɓe mbattaano jam neɗɗo yo waɗ jam

salamu aleykum mbaɗɗaa coono ni jam tan wiyete gorko Saloum <laughs> alaa wona kambo de <laughs> mbaɗɗon coono maate ɗum hirtaki <hesitation> radio Thiel jam ɓolo jam ɓolo eeyi min goppu wadde haa njalta eeyi

eeyi desnatmi ko neɗɗo e kala komo waɗa yo ardin hakkille ƴettude jawɗi hedde valeur million ŋaaji sappo walla million ŋaji noogaas mbadda heen cuholon kon nganndanɗaa hoore ma so ko heen * so ko on leliima kon ɗanoto hay so kon ɗanaaki boom wonɓi feejani ɗum wona ko foti wonde eeyi si ko a yahii kadi haa keɓoyɗaa ne woto joofnu to feggi jofnu ɗo ɗo ngandanɗaa hoore maa hay so tawii haɗa ɗoon <hesitation> yoɓa droit ji yoɓ droit ji ɗi jofna eɗe ngannduɗaa koɗa waɗi garanti jof law kadi jofnuɗi law naatnaaɗi e mûre aynaaɓe ndeenoyi a faamii so ɗi pinii ɗi ndaroo ɗo ɗi poti daraade hay si ko a yehii haa waɗi ɗo tolnii hannde hay gooto sawataa kayit tan runta wuro <smacks lips> hay gooto sawataa kaalis walde kaalis kam kala ko jeyɗa so yotti sa yotti yeeyi millions tan ɗaɓɓu ɗo mbirɗamo taw aɗa yiɗi daañ jam kono so yeeyde tan mbaɗaa cartable joola * kappadire der sangre ɗum kam ɓurdaani e ŋadde fetel tan jaɓɓaa rawaadu nduu warma kala ko neɗɗo waawi yeey e jawɗi mum e ko ɗum waawi won wota yawo ɗum yo woppu ɗum to banque to tan so tawi haaju mum tawoya ɗum toon hay so banque : fra ɗe cuumii a yoɓete alaa kaalis yo ɗaɓɓoy gaay kaw Doulo ko ɗum tan ɓesdatnoomi heen te mbiɗa anndi ko heddii ko mbaynoratmi tan ko adi ko ko to baŋngeeji ɗii kala baŋngeeji ɗii fof ɗi ɗi min njeewti ɗo hannde tiinnoɗen sabu Allah sabu Allah sabu koddigal sabu jiidigal sabu avantage eeyi kadi o no waawno waa fof jonde nde min joɗɗotoo chaque talaata <hesitation> wonaa waasde joot nde wonaa wonaa pour la komin mbaɗoyi nde ko yiɗnoode tan ko ɓesden waaw hakkunde men mbaawen eto wooda ko njeewtanɗen banndiraaɓe haa kadi ɗum waɗa heen goɗɗum ɓe noddat ɓe kam naati ko hakkillaaji mumen ko jam ɓolo mbaɗaten heen ɗum wonaa keɗen njoɓee woana keɗe heen njogii solde haydara koko yonta ngo tan kanngo ɓenndi en tan haa ngo jarani en joɗoɗo heɗen barña wadde noon kaw Doulo heddii koo aɗa ɗum waawi jokkitde on njaaraama fuɗnaage e hiirnaange